Eggaali y'omukka eyita ku luguudo lwayo olwazimbibwa ku lutindo waggulu wakati mu kibira. Mu kibira emiti gyamwo girabikira mu kkala eya kiragala, eya orange, n'emmyukirivu.

Abasajja bali waggulu ku kizimbe bapanga embaawo okukomerera ennyumba, ennyumba eno ezimbiddwa mu bbulooka ez'omusenyu.